Omwami atyaime ku kyalani kumbali ghale ghaligho ebafu ebiri ghaligho ebafu eya kasayi nhe ya bulu, omwami ayambaire engaito alingilire emberi.

Endhuki erikulya omuzinga mukimuli, endhuki dhendha ino omuzinga aye ekimuli kirungi wainhuma erikulaga nti eriyo ebyakiragala ekimuli kyakyenvu

Abaami basatu bali ku lyato bali kuvuba ebyenhandha. Omu ku baami ayemeleile agemye ebyenhandha oghundhi ali kuba nkasi ku nnhandha.

Abaana betiise ebidomolo ku mutwe nga bava amaadhi. Kumbali gh'olugudo ghaligho obusubi obukaze. Kuluyi kule kuliku emiti egya kiragala egiboneka obulungi. Abaana bali mu bigere tibambeire ngaito

Enhimiro ya dhuuma nga ghagati ghaligho engila, dhuuma mugimufu inho yenha yenha gha kilagla alaga nti akuze bulungi inho.

Omukyala ayemeleire, asibye ekitambaala ku mutwe. Ataileku akamwenhukamwenhu. Munkoto mulimu aka...mulimu akanhere. Ayambaile esaati ya bulu.

Ghaligho enhumba ensige nhikala yakamyufu eya ayatelo, ghagati ghaligho enhumba enkaire kubbalaza bataireku epiki kumbali kuno kunhumba eyokusatu ghabagho ghebokyera endhigi nhendhigi dhebatundha.

Abaana ikumu nha mulala bali mu lugudho bemereire okwekubya ekifananhi oghe ikumu nha babiri abali inhuma aye basanhufu inho era bakoze obukodhyo okwekubya ebifananhi mu lugudho.

Omwami ali tambuza enhanha ku gaali. Kuliku ne mikyungwa. Egaali enho ali gisilingisa. Kumbali kule kuliku enhumba eya matafaali.

Akamotoka nga katise enkoko nhingi inho einhuma nga enkoko ndheru diri mubutimba akamotoka kanho kapangisibwa kubanga bakataireku akapande kali tambula muluguudo okumpi nhakatale

Oluguudho luliku abalitambulira kupiki kumbali ogho luguudo kuliku abatunda engoye ghaligho abalitambulira kukagali nga balina byebalisiringisa nhemitoka dipakinze kumbali ogholugudo luno

Endhuki eri kukamuli kakyenvu erikulya omuzinga akamuli kano kafanhanha bulungi inho, endhuki eno nnhenhe einhuma ghakamuli ghaligho ebyakiragala.

Ghaligho abaana basatu nga ababiri batyaime nga balaga nti bewalikirivu, oghundhi alambaire. Ku bano abatyaime kuliku omuwala agemye ku itama nga alaga nti alina enaku nnhingi inho.